kuni misilete leellanohu uddi'nanni udiinni faashinete loosaminoha ikkanna loosamino garino lowo gede baxisannohanna biifinohanna la'ateno uddirateno tashshi yaannoha .

Leeltanno missile aana leeltannoti umu danacho biifisate horonsi'nanni gumma ikkitanna umo seesiisatenna lowo gede biifisate horonsi'nanni tini misilete leeltannoti lowo gede biiffinota ikkase xawissanno.

Kuni misilete aana leelittano zabbelubba angate ogimani loosantino babbaxinoricho wodhatenna hattono anga amaxate lowo geeshsha biiffanonna baxisanote

Tini misilete umo loosi'noonni gari lowo gede baxisannohanna biifinnoha ikkasinni sae sidaamu bude agadhino garini loosamasi baxxinoha assitannosi.

Tini misilete leeltanno uddano sidaamu dagaha hayyonna bude xawissannota ikkitanna wo'munku la''ateno hatto illete uddirateno lowo gede tashshi yitannona biiffannote.

Kuri misilete leeltanno adawu agaraano sidaamu qoqqowu mootimma adawu agraano ikkitanna adawa agrate qoqqowu deerrinni jawa sharro assitanninna jawaata qeecha fultanni lafantanno.

Misilete aana leellannohu mini saada ikkinohu woshichoho ikkanna, mini saada giddo waajjeemmori giddo mittoho.

Misilete aana leellannohu gaarraancho yinanni dubbu saada ikkanna mite mite yannara maalasi itate horoonsi'nanni. Hakkiinni sae daa"ataanote injaannoha ikkasinni dancha eo abbanno.

Loosu gobbate miinjunna egennite loosira kaima ikkkasinni loosanno qansicha jawaachchishanna annu annunku qeecha ukkasinni konne qeechcha wi'munku fula hasiissannonke

misilete aana leellannohu xooxxoo ikkanna, lowo geeshsha baxeemmo. kayiini hinko itte affanoekki daafo lowo gede hakkeeshsha di iteemmo.

Tini leeltanno misile xawissannohu babbaxxitino hajora ikko biinfilleho horoonsi'nanni woyi qixxeessinanni awawa ikkasi leellishanno hakkiinnino sa'e baxxitino firograamera madirake biifisate ikko babbaxxitino hajora horoonsi'nanniha ikkasi xawissanno.

Kuni leellanno sumudi sidaamu dagoomu qoqqowi mootimma dagitte owaantenna mannu jiro latishshi biiroha ikkanna borrote mini xaa yaannara loosu harinsho ragaanni loosanni assanni noo loosi lowo gede jawaachinshanniho irkinsanniho.

tini leeltanno misile xawissannohu lowo geeshsha biifino kalaqonna qooxeessa manchu beetti lede amadooshshe biifisatenni agarino gara ikkasi xawissanno.

kuni misilete aana leellanno maxaafi ontikki kifile sidaamu afii maaxaafa ikkasi xawisanno hakkichinnino sa'e sidaamu afii fullahaano ikkitinori alemu kiribbaoo labbinori borrote aana beeqqaano ikkitinota xawisanno.

Tini leeltanno misile burtukaane woyi muronna laalo ikkase xawissannota ikkitanna babaxxitino horora mannootu horonsidhanno yaano sagalimmate.

Tini leeltanno misile xawissannohu giwirinnu hajjora horonsi'nanni babbaxxitino harishshate hodhishsha ikkase xawissanno.

baadi xagga horonsi'nani yannara baxxitino gawajjo iillishshara dandiitanoha ikkino daafira jawa qoropho assinanniha ikka hasiissanosi.

Maxaafu iima leeltannoti seesi kiiro dana amdinoha ikkanna konne wo'munku sidaamu qansichinna hatto budenna balchooma afate geeshshira wo'munku afiro danchate yitanno hedo heedhannoe.

kuni leellanohu giwirinnu loosi moollete ganaminoha ikkasi lowo gede mararsitsnnoha ikkiroi loosiranno manchi lowo qoropho assa hasiissannosi agarooshsheho

Leeltanno misile xawissannohu babbaxxitino uddi'nanni uduunne lowo gede biifanno uduunni leellannohu hiramanno suuqe ikkase xawissanno

giwirinnu loosi aana bobbakkino loosidhe galtino mannooti lowo gede jawaachishsha hasiissannotanna hakkiino sae loosinsara hasiisannonsare yanna yannatenni shiqisha gashshootuwiinni agarranni qeechaati.

Sidaamu qoqqowi daga mootimma deerrinni adawu agarooshshi ragaanni loonsanni loosi owo geeshsha jawaata ikkitinoti qaangannita ikkitanna konne albillichote suffe loosa hasiissanno.

Leeltanno sagale lowo geeshsha biifanno garinni loosantino kurkkuffa yinanni sagale ikkitanna duucha yannara woyi batinye yannara rosaano horonssidhanno.

Tini misile xawissannohu sidaamu afiinnina ingilizete afiinni qixaawino maxaafa ikkasi, hakiinnino sae qiissa'nenna doobbiichu xaadooshshe woyi xagge kultannota ikkase xawissanno.

Rosuno gobbate lophora xinta ikkasi ka'iminni rossanno rosaano jawaachishanna albillicho gobbate sheemaate adhitawori insa ikkasinni jawaanchinshe rosicho aa hasiissanno. Hedo cu'mishiisha hasiissanno.

Tini leeltanno baattote ofollonna dhagge la"ateno ikko gangalatate lowo gede tashshi yitannota ikkasenni baxxino agarooshshi hasiisannose.

Tini misilete leeltannoti xawissannohu dubbu saada ikkasenna su'misino daguncho ikkinohura ikkanna babbaxxitino gangalatu horora hosannoha ikkasino leellishanno

Tini misile leeltannoti xaissannohu sidaamu daganna bude xawisanno garinni mittimmate torbine hasaawa assinanni garanna qarra mitteenni torbine tirranni gara xawissanno misileeti

togoo egenshshiishsha gananni yannara sidaamu afiinni umoonni qolle jirtenna bude agadhino garinni borreessinanni yannara lowo gede tashshi yaanno jawaachinshshanniho.

Tini leeltanno sagale muronna laalote raga gaamantannota ikkitanna mannimmate uyitanno owaantenni kainohunni lowo geeshsha faayyanna dancha sagaleeti.

Tini leeltanno misisle xawissannohu sidaaamu qoqqowi mootimma qara gashshaancho desta ledamoha ikkanna uddirino uduunnino qole sidaamu daganna hayyo bude xawisinoha ikkasi leellishshanno.

Tini leeltanno misile xawissannohu giwirinnu loosi latishsha ikkasinna hattono misile xawissanno garinni qoqqowu mootimma gashshaano towanyo assitanni leeltannota xawissanno.

doogote aana dagate owaante aate jawaattannori no caamma feyaate babbaxitino loossa loosate afantanno wedella irkisanna jawaachisha ane hedo garinni lowo geeshsha dancha labbe leeltannoe.

Gobbate giddoonni loosantanno koattuwa. Horoonsiratenna hidhatenni gobbanke giddoonni loosamanno uduunne irkisanna jawaachisha gobbanke lophora lowo horo uyitanno.

Kuni misilete leellanno sheekku mine ikkanna sidaamu budenna woga xawisannoha ikkasinni sae minamino garino hatto loosamino gari lowo gede tashshi yaanno. Biifino garinni ikkasinni lowo geeshsha naandannite.

tinni leelitano misileele xawisaanohu sidaamu buddu sirrbu gaamoo ikasi hayyonnabude xawisano garrini bareete sibba qixeesa xawisano

Wo'muniku rosu minna giddo afanitanno qaaqulunni ikko jajjaba rosi minna geesha afanitanno rosaanora mittu dani uduuni heeriro danichaho yitanno hedo nooe

Kuni misilete leellanno umi dananchi dani loosi'noonnihu goodayyote lawannoe. Xa tenne yannara sidaamu seenni konne umu dana loosiranni hakkeeshsha afamannokkiti xawoho. Kayinnilla konne sufisiisanna albillicho heera hasiissanno yitannoti hedo nooe.

tini leeltanno misile xawissannohu turistenna turizime ikkasi gangalataho baxxino daga la'ara bobbakkanno base ikkasi xawissanno.

Tini misilete leeltannoti xawissannohu baadi xagga woyi budu xagga yaamamatenni afantannota ikkitanna babbaxxino garinni godowu gameranna woyi babbaxxitino xissora xaginaatimmate horoonsi'nanniha ikkase xawissanno.

muziiqu massaara godo'late halchonna hasatto nooeha nafa ikkiro hakkeeshsha godo'lanna dandaa hooga'yanni lowo huluullo galtannoe.

Tini leeltanno misile xawissannohu sidaamu dagoomu qoqqowu mootimma fayyimmanna fayyimma lawinori owaantenna qorqoshshi biilloonyi sumuda ikkase xawissanno.